Abasajja nga batudde okuliraana ennyumba ezisimbisiddwa n'ettaka n'emmuli ng'era ku ddinisa ly'ennyumba eno kuliko omuleeleetu.

Zzike eriddugavu nga liri mu kibira era nga lirya ebikoola ebya kiragala.

Ennimiro eteekateekeddwa obulungi ng'era ennimiro eno efaanana okuba nga bakozesa byuma okugitereeza era emabega w'ennimiro eno waliyo emiti emiwanvu ddala.

Ekyalo nga kiriko amayumba, emiti egya kiragala n'obusozi obutinitini.

Abantu nga bayimiridde okulinnya eggaali y'omukka we bagirinnyira.

Omusajja ayimiridde ku nnyanja n'eddobo avuba byennyanja olweggulo ng'omusana gugwa.

Embizzi eyisizza ebiyindo byayo mu kiyumba kyayo mu kituli kye baalekawo nga tebazibye.